Vana vekupuraimari vanofundiswa ngenjira dzakasiyana-siyana dzinoite kuti vabate zvavanenga veifundiswa ngevafundisi vavo. Vanokone kutopuwawo nguva yekutombonyora parukumbati zvavanenga vafunda.

Kudhaya mwana aitanga amboenda kumombe ozoenda kuchikora zvino pano kamwana kanenge Kane makore marongomuna emene kotoenda kuchikora zvobadetsera kuti ngonxo dzevana dzibakure dzakavhurika maningi zvasiyana nekudhaya kwedu.

Ikodzero yemwana wega wega munyika mwedu mazuvano etinawo kuti aende kuchikora kubva pazera dodori, otange kutoenda kuchikora chepuraimari kwevanondo fundiswa vachitamba nevamweni ngondo dzeitorodzwa.

Vana havafundisirwi kuchikora kwega vana vadodori. Kana mukanyi vana mbuya vasharuka vaya kudhaya vaitore nguva yavo nevana madekoni aya veivabhuira ngano. Pamweni nguva yekurya iya veivaronzere ngano vana veitofunda ngezveupenyu nezvetsika dzavo.

Vamweni vanoti vana varikuchikora zviyani vakaona veitamba mugiraundi pozi pachikora apo apafundwi vana vanopedze nguwa veitamba kubeni kutotambako kutori kufunda kukuru maningi kunodiwa ngemwana weshe kuti afunde veitamba veshe veirodzane pfungwa dzavo sevana.

Kufundise vana mazuwa ano vana vadoodori zvinode moyo murefu. Vanombaabviwa navo pashi. Vamweni vanombotoda kuata vari muchikora, unotovarekera vaate ndookutofunda kwakhona nekutokura kwevanenge veiita. Vana vakadaro vanorodzeka ndxondo vachakatsonga avazonesi voende mberi.

Tobonga maningi hurumende, yaaka zvikora zvakawanda maningi mundau dzakasiyana -siyana. Tokumbira kuti chikora, mazuwano zvihanirike ngemwana weshe, panyaya yemuthuso yekuchikora idzakire isarwadza vabereki

Kufundise vana adodori chiro chakabaoma mushando mukuru. Unoda kuti mudzidzisi ashandise njira dzakanaka dzinoenderana nezera revana anofundisa. Ndokuti vana vakone kubata zvakadai ngekunyora mufodho paanofundise ana, ana anenge eitoona mufodho vanokasire kubata.

Zvemunoona muzvikora mwomwo varairidzi vane mishando mukuru vanogare pashi vofunga kuti zuva rakati vanofundise chiini, ngenguvai zvotonyorwa pashi votedzera urongwa hwavanonga vakagadzira.

Ikodzero yemwana veshe mazuva ano kubva pamwana mudodoro kuti aende kuchikora kutanga chikora chepuraimari. Vana vanofanirwe kuenda kuchikora ngezera ravo ravanonga vaguma kuchikora musangwarire vana mumhatso.

Kufundisa ana utori mushando wakakura maningi unoda munhu anonyaso kuziya zvanoita vanofundiswa vana kubudikidza ngekuona zvavanenge veifunda zvakona zvakanyorwa pamadziro.

Vana varipachikora zviyana kunyanya vechikora chepashi vanode kuramba vakaningirwa kuti varimwo ere mumbatso dzekufundira nguwa zvidzidzo yeinenge zvichiitwa vamweni vana vane mukuba wekutiza voende kohwara vasingaoneki.

Kuzvikora zvepuraimari kunotodiwawo zvikwanisiro zvakakwana kuti vana vawane kufunda zvakasisira. Pasaite chinozi ichi hachiripopi, chinokonzere kuti vana vasafunda zvakanaka. Zvinoita kuti ndxondo dzevana dzirambe dzakabeuka ngekuti vanozviona zveshe zvikwanisiro.

Zvikora zvinopano zvaapeshe peshe kunyanya zvevana vadoko, hurumende yakatendera vakazviemerera vega kuti vaite zvikora zvavo zvinoita kuti zvikora zvinge zviri peshe peshe vana vadakarire kuenda kuchikora kunyanya vachakati tsongei.

Vana vanoda kuningira maningi kunyanya vana wekupuraimari pawanenge weienda kuchikora payana vamweni hawagumi muchikora kana kuti vanoenda kunotsvake pekuhwara nguva yekufunda wakahwara wanode kuningira maningi kuti warimo ere nguva yekufunda mumbatso dzekufundira.

Muzvikora zvizhinji zvapa mazuwa ano zvotendera kuti vana vadodori vaende kuzvikora kunyangwe unemakore marongomuna mwari anoti ngauye variyo vanofundiswa nezvakasiyana siyana zvekuti vakasire kuziya.

Eya zvikora zvawanda maningi mundau dzakawanda dzinogara vantu, chinonyanye kudiwa maningi ngechekuti kuone kuti chikoro cho chakaakwawo zvakanaka ere zvisingaisi upenyu hwevana panjodzi, vana vasachaiwa ngembepo vari muzvikora vanozopedzisira vorwara ngemitsarara.

Njira dzekufundisa ndidzo vana kunyanya vana vekupuraimari dzakawanda zhinji dzacho dzinobade kuti mwana afunde eitoone chiro chanobhuyirwa ngezvacho saka vanofundisa vanopota votodhurowa kunyora zviro zvacho kuita kuti mwana weimubhuyira etochiona unokasire kubata.

Kune ruzivo rwunofanirwe kunge munhu ainarwo rwekutana pane chese chanode kuzoita mundaramo. Ruzivo rwakadaro rwunodiwa ende rwunokosha ngekuti rwunoita kuti muntu azoziya kana kukasira kubara zvanenge eizodhibana nazvo muupenyu.

Ndodanho rekutanga repuraimari pamwana veshe unozobudirira muzvidzidzo zvakwe. Chikora chega-chega chino fanirwe kunge chakaakwa zvekuti vana havasangani nenjodzi dzakaita sedze kukuvara.

Mwana kana eitange danho rekutanga muchikora, vanovafundisa vanoziya njira dzakasiyana-siyana dzekuvafundisa. Vanotanga navo kubva ngezvepashi, zvinoite kuti vazwisise, vachikwiidza navo, kusvika vana vaakuzwisisa.

Unobatoona kuti azivano zviro zvabati hwee muzvikora zvimweni zvizhinji zvakona votozvigadzirire chingwa chavo kunyanya zvikora zviya zvemabhodhingi vana vanogadzira chingwa kuti varye apapo kutori kufunda kwavanenge vetoita

Ndinombofunge kuti dai ndakafunda zvinopano dai ndakabanyanyo kubaakupasa maningi. Vana venazuwa ano vofunda zvakareruka. Muzvikora masekondari mwaane muchini yemakombiyuta inoite kuti kufunda kureruke vana vaite zvidzidzo zvavo.

Mazuwa anaya vana obadakadzwa ndizvo zvekuti aenda kuchikora unobira eiita mushando waanozoita apedza chikora . Wotoshanda zvemene-mene , kusona, kuaka, nekuita zvimweni zvinodiwa kuti muntu aite ngemunyara dzake.

Vana veifunda muzvikora zvakasiyana siyana, kana zvikora zvesekondari, veite mushando yenyara vanofanira kudxoka zvinoita kuti vasakuwadzwa ngezvavanenge veishandisa pavanenge veidzidzira mushando yavo.

Vana vasikana zvino pano vakaba azopurutana zvemene kuti mwana wega wega mwana musikana ngaende kuchikora ngaende koite dzidzo eifunda ngemushando wemaoko obveyo unonga okone kuzvishandira akazviemera achamiriri kuite mukadzi wepamuzi zvega.

Vana muzvikora vanofundiswa kunasire zvakasiyana-siyana. Zvinoito kuti mukufunda kwavo kureruke. Voozobvemwo muzvikora vanenga vatoonemishando yenyara yavanokone kooita inovape ndaramo mukanyi.

Muzvikora, kunyanya zvemakhoreji, kunevantu vanofundiswa kuti vazofundisa vana vadodori. Vantuwo vanotofundiswa zvakanyanya nokufundiswa nepanozotambire vana vadodori kana vovafundisa. Zvakakosha maningi kurodza pfungwa dzevantu vakadaro.

Mazuwa ano zvabanaka muzvikora mwana wega wega wane chihlayo chakwe chaano gara veyinyora vakaparadzana. Kana veinyambo nyora bvunzo dzawo apana uchatywa kuti vanokoperana.

Ndodemba kuti daindakafundawo zvino pano kudhaya taierenga mabhuku ega zvotopera wozoende kofundire basa kukorejii zvinopano vana mumasekondari votobve vakutokona kuite mishando yakadai ngekusona, kuaka nezvakasiyanasiyana votopona ndizvo pavanopedza chikora.

Zvino pano muzvikora zvizhinji kunyanya zvesekondari, maane mhatso dzinofundiswe vana vanoite zvidzidzo kunyanya zvemasainzi, mutori nezvakakwana zvekushandisa zvekuti kana veide kugadzire chiro vanotochigadzira cheitopera.

Vana mazuva ano muzvikora zvemasekondari vaakufundiswa ngenjira dzakasiyana-siyana. Vana ava vanotenderwa kuenda mumbatso dzekuerengera ngenguva yavanenge vasina zvidzidzo. Mwana ondotsvaka zvaanenge achida kuzwisisa mumabhuku anenge arimwo.

Pachikora chega chega chakaakwa ngehurumende kana kuti ngekanzuru panofanirwa kunge paine waya inodziirira kuti vana vasabuda kubanze nguwa yechikora zvinoita kuti vazoite musayakuzwa.

Njira dzekufundisa ndidzo vana muzvikora kunyanya vana vesekendari dzakawanda kuito kuti vana vanaso kuzwisisa zvinenge zveifundiswa nemudzidzisi. Mudzidzisi unokona kutoemba nevana, mukuembamwo, pane zvinenge zveitofunde vana.

Muzvikora munoda kuti vana vapuwre zvikwanisiro zvakabakwana ,vaone zvihlayo, vaonewo nepekunyorera vakatsamiridza ndokuti kufunda kuite nyore ,vana vanyore zvakajeka.

Vana muzvikora mazuwa ano, vawanda vanoenda kuchikora ngekuti kuchikora kwanekuti vana vagare nepekutsamiridza veinyora chasara ngechekuti paitewo zvidziro zvakanaka zvisingakonzeri kurwara kuva dzidzisi veinyora.

Izvezvi vanopa antu mabhuku ungachaapedza ,kune masangano arikudetsera maningi muzvikora zvakasiyana siyana kunyanya zvikora zvesekendari ngemabhuku ekuti vana vatatiche oiswa mumbatso dzinotatichire vana nguva yavanonga vasina zvifundo zvavo mumbatso dzekufundira.

Mazuva ekuvhurwa kwezvikora kana kuvharwa kwezvikora. Mazuva akaoma nenyaya yekuti vana vanode kutwarwa kuenda kumamizi kwavo kana kuenda kuzvikora. Hurumende yakaise mabhazi akawanda anobatsira munyaya iyoyo.

Zvikora zvizhinji zvemunyika mwedu ngendaa yedambudziko rechokuhambisa. Vakutenga movha kana kuti mabhazi anotware vana zuva ngezuva kuendesa kuchikora nekuvapetidza.

Vana zvino pano muzvikora mwedu vofunda vakagara pa zvi hlayo vaka tsamiridza zvinoite kuti vana vafunde vaka sungu nuka vechinyora zvakanaka zvino naso oneka.

Dzimba dzeku tatichira ,dzinodiwa maningi muzvikora , kunyanya zvikora zvema sekondari, vana pavanenge vasina zvokuita kudzimba dzavo dzekudzidzira vanowane mukuwo wekuenda kunotaticha vega.

Hurumende yakazotenderawo vane mari dzavo vanezviremerera kuti vavake zvikora zvinoita kuti zvikora zvive zviri peshe peshe munyika, mwana wega wega anire fundo yaanoda.

Zvikora zvaakwa zvakawanda mundau dzakasiyana-siyana. Chodiwa zvino pano ngechokuti, varimwo muzvikora vagadzirewo zvidziro zvinohambirana nenguwa zvisingaisi upenyu hwevadzidzisi panjodzi.

Mapandd emimbiti anokone kushandiswa semutombo unorapa zvitenda zvakasiyana siyana kunyanya zvitenda zvinowanikwa mungazi zvinorapwa nemutombo yekudhaya.

Zvabati njoso mazuwano muzvikora mwedumwo , mwana wega wega wane pekugara pakanaka paanotsamiridza pakwe ega nekunyora unobanyira zvakanaka nyangwe veinyambonyora mazamanisheni avo apachina kutyira kuti vana vanozokopera.

Vana vemazuvano muzvikora zvesekendari vozia zvavanoita aupi mushando kuti vaite vanobaita ngemwazvo vapedza kuita basa ravo varimuzvikwata muzvikwata vooa mushando wavaita unobamwa nemvura.

Mazuvano zvikora hazvikheti, mwana weshe unekodzero yekuhanira chikora kunyanya zvesekondari zvisinei nekuti murombo, mupfumi, muyungu, mutema. Mwana unoenda kuchikora asinyamborina zvekudhloka zvakakwana, chinodiwa kuti afunde.

Kuchikora vana vanodzidziswa zvakawanda nguva yavanoenda mangwanani ega-ega kuungana vachironzerwa zvokuita zvezuvaro ngevadzidzisi, vanotorewo mukana wokufundise vana ngezveutano netsika dzavo dzemundau mwavo.

Kudai ngemutemo kana donzvo rehurumende, kuti mwana wega wega paanobve kudanho resekendari ,inofanirwe kudai ootokona mishando yemaoko. Kune zvikora zvakatovhurwa, zvinope zvidzidzo zvakadaro nyika yeshe.

Vana mazuvano muzvikora vaanezvihlayo nepekugara pakanaka. Mbatso dzavanofundira dzakanaka, hadzinayi mvura, hadzipindi zuva. Zvobaaite kuti vana vafunde zvakanaka veibata zvavanofundiswa

Mune mhatso muzvikora zvesekondari dzakaakwa dzinoiswe mabhuku ekuti vana panguva yavo pavanenge vasina zvidzidzo mumhasto dzekufundira ndomwavanoenda vosvika voerenga veichitaticha umwomwo.

Zveshe zvingade kushandiswa ngevana muzvidzidzo zvavo kuzvikora zvepaderdera zvinookwa, zvinoite kuti vana vashandise midziyo yavonozoshandisa voende kumishando yavo vapedze zvidzidzo azvizovahlupi.

Mumbatso dzekutatichira, mumaunivhesiti mazhinji, dzine mabhuku akakwana ekuerenga, kuti vana vakone kutaticha, veyizwisisa zvavanotaticha, zvinobaakurudzirwa maningi izvozvo, kuti vana avachaneseki ngezvekuerenga.

Vana vazhinji mazuva ano vohanira dzidzo yepadera dera ngekuti pane masangano kana hurumende yodetsera ngemari yekuti vana vaende kuzvikora zvope kuti nyika zhinji dzibudirire mune zvehupfumi.

Mazuva Anaya vantu vanofundisa kumaunivheziti vantu vakaiba funda nana muzvina fundo vakushandisa muchini yemazuva ano kufundise vana kuti nqondo dzavo dzibai tsetseke vanoona zvinoitika pasi reshe kubudikidza ngemasai sai e interneti.

Ngatidakare maningi nokubaaembera, zvikora zvekumayunivhesiti zvinopano zvaapeshe-peshe. Apaana mwana wokorera kuhanira, dzidzo yepadera-dera, ngekuti yaapeshe peshe, uye yanyoreka.

Mbatso dzinogara vana muzvikora zvedera dera dzinofanirwa kunge dzine zveshe dzekuti vana vashandise zvakaita nezvekurongedzera hembe mumbatso mavo mavanogara nepekuata pakanaka.

Chakanaka-chakanaka chinobongwa hurumende iri kubaite zvakanaka maningi yaaka zvikora zvepadera-dera zvakawanda munyika. Mwana vege-vega vohanira fundo yapadera pfungwa dzoende kopinzirwa.

Vana vevasikana mazuva ano votenderwa kuenda kuzvikora zvepadera-dera, vakutoitavo vafundisi kana vadzidzisi vekuzvikora zvikuru-zvikuruzvo. Vechitofundisavo vamweni vanasikana zvinoba dakadza maningi muzimbambwe.

Vana zvino pano vodakara maningi ngekuti yava kodzero yavo kuende kuchikora chepadera. Zvohanirika zvino pano, zvasiyana nakudhaya kwatainge tiine zvikora zviviri kana zvitatu nyika yeshe zvepa musorosoro.

Zvinopano unowu, kufunda dera iyo, kuzvikora zvepadera-dera akuchanesi, ngekuti michhini yemakhombiyuta yaayowo, inoshandiswa ngevadzidzi, kutaticha ne kutsvaka zvevanoda, mukufunda kwavo.

Zvikora zvepadera-dera zvemayunivhesiti zvamurukira maningi mazuva ano ngekuti peshe pounonga wahamba paanemichini yechizvino-zvino inokone kuona zvinenge zveitoitika pachikora cheshe.

Muzvikora zvepadera dera zvekumayunivhesiti, munogare vana kana kuti mwavanotatichira, munofanirwe kungawo mune magetsi kuitira kuti vaone madekoni aya pavanenge veitaticha, nekuisawo michini yavo kuti irambe ine mwoto.

Kana vana vasikana mazuvano, votohanirawo zvikora zvepadera dera zvemayunivhesiti. Yasiyana nekudhaya vana pavaizi vasikana havaendi kuchikora, vanoemera kuzororwa. Zvino pano votenderwa kuite zvavanokona zvavafundira kuchikora chepashi.

Muzvikora zvepadera dera mune zvihlayo nepekuti vana vatsamiridze veinyora kana kuti vechiita zvidzidzo zvavo. Zvakabanaka zvinoite kuti mwana adakarire nokuyemura kuenda kuchikora chepadera dera.

Zvinopano ukaonawo mwana ushingachaendi kuzvikora zvepadera dera ndinogonda unonga usikazi kubude zvakanaka pazvidzidzo zvake zvesekondari. Ngekuti zvikora zvemayunivhesiti zvava peshe peshe munyika mwedu. Kwava nemasangano anodetsera ngemari kuti vana vafunde muzvikoro zvedera dera.

Zvinopano muzvikora zvepadere dera zvemayunivhesiti, mwana wega wega waakuhanira chikora ngekuti hurumende yopota yeidetsera vana ngemare dzechikora kuti vaende kuchikora.

Mazuvano vana vodakara maningi ngekuti apana mwana uchakorera kuhanira dzidzo yepadera dera. Zvikorazvo zvaakwa peshe peshe zvonyoreka. Muntu weshe wokona kuenda kuchikora ngenda yekuti hurumende irikubetserawo maningi vana ngemare.

Waguma pachikora chikuru cheyunivhesiti unotoziya kuti ndau iyi ngeinofundira madhokodheya, ndau yakadai ngeinofundira zvemphuka, ndau yakadai ndeinoitawo nezvevanofundisa vamweni. Zvakanyorwa pazvikorazvo.

Mwana wangu ndodawo kuti agume kudanho rekupedzisira mukufunda chikora chepadera-dera, unoorodzerwa pfungwa dzakwe, obveyo ndxondo dzinenge dzabati twasa otoshande mushando wakwe unobauita ngemwazvo.

Kuzvikora zvepadera-dera vana vanokone kumboone nguva yekuvaraidza. Vamweni vechiemba nekutamba pamberi pevamweni veitodakara. Izvi zvinodzora ndangariro dzavo nekuaraidza kuti mukuvo uone kuhamba zvidzidzo zviiende mberi.

Tobonga hurumende irikubaite mushundo mukuru maningi irikuvaka zvikora zvevakuru vemayunivheziti mudundu rega rega zvamwo apana mundu kana ndawu irikusiiwe sure munyaya yebudiriro.

Tino kurudzira vana vanoenda ku zvikora kunyanya zvikora zvepa dera dera kuti vanyambori mu zvikora mwavomwo ngava simewo mi mbiti nekuti mi mbiti yakanaka pa ndau inotipe mishonga inotipe mi mvuri inotipa mhepo yatino fema.

Kuzvikora zvepadera dera vantu vanodzidzise kana kurodze pfungwa dzevana vanofundeyo, ndianamuzvinafundo vakaba pinzirwe pfungwa dzavo kuba gume padera dera pemene pakupedzisira vandu vanoziye mushando wavo.

Kana nyika isina zvikora zvepamusoro soro zvemaunivhesiti apana kwatinoenda senyika nyika tedu zvinopano yakaaka zvikora zvakawanda zvepamusoro soro.

Tobaadakara maningi senyika, mundau mwedu mwakavhurwawo chikora chepadera-dera cheyunivhesiti. Zvobhuya kuti vana vemundau medu, weshe mwana unokona, une kodzero waakuhanira chikora chepadera.

Munogare vana muzvikora zvedera-dera dzinofane kuva dzirimbatso dzakanaka dzinemibhedha nemagumbezi ekuti vana vafuke. Vana vasachaiwe ngechando dzinozokonzere zvitenda zvakadai nemutsarara.

Tinodakara maningi, dundu rega rega zvinopano raane yunivhesiti. Manicaland Siteti yunivhesiti tobonga yakavhurwa zvinopano. Vantu vedundu reManicaland vaa nepekuenda kofunda.

Kuzvikora zvikuru zvedzidzo yepadera dera kwakaakwa zvakanaka mhatso dzekufundira dzevana vanokona kufunda kana kunyora mazamanishoni avo mumbatso imwe vakawanda